gallani mini albaanni hige nooha fano bayeecho badhesiini hige xarrate hoowenni hoonbooni huxxi no huxxu giddoonni hige gallanni mini no

Qulaawa maganu mine lowo daga adarashshe wo'mitte offolitte heedhenna lamu manootti uuritte maganu qaale kulittanni noori leelittanno yaatte. Alibbanni kawore Malaya udidhe noo.

kowiicho intannirinna anganniri leellanni nooe bunu sukkare maanku daabbo siinna jawanu msafeede sagale duunnoonni tire mine haqalu baaluri wo'me nooti leltannoe

Minnu qoriqorotte seekkinne minnoonnihu nna gateenni weesse, xaanno mulessi sabba ganoonikki mini nna, naffara haqicho nootta xawissanno yaatte tini misile

Dubbu giddosi addi addi horo amadino amadino horo giddo babaxino garinni giddosi addi addi haxigali heerasinni lowo horo giddosi amadinno

Mannu dargunni darga harate mitu hodhisha gidanni wiinamanni nooha ikanna qoleno mitu yanna asitunsahu lekatenni jawaatanni noomanni duuchu doogote qacera leelano.

Lowo manni mitto minne duunnamme ganbba yee offolle masoowette giddo nootta sagale ittanni noori leelanno yaatte xaanno koye misilette aanna leellano garinni

Tinni beetto sidaamu daga manni udiranna umo amaxate gara leelishanni nooha ikanna umo amaxitino gari goodayote yinnanni kowaho seensileho wodhitinoti diigate

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile bisu millimmo assanni nooha honse manna xawissanno.

Ummo alibba nna badhe qole fixxire alibbu geesha dayiinna ummu , ille feenni fushe kawa hiige geeqqanni noohu mayitteronna labayiihoro dileellanno

techo umi rosinkenni qaali suude xaadinsanninna babbandanni gara Lawishsha ronseemmo techo umi rosinkenni qaali suude xaadinsanninna techo umi rosinkenni qaali.

Muro duucha intannikkita ikkitanna duucha muro lowo geya baxisanno bakkalicho dartanno. Roore yanna intanniki laalooti bakkalicho afidhannohu yee hedeemma Ani.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Saada mamitte? Mama heedhanno? Xa noosi hiikkotti?

Kuni baxissanno kifilla afirinno bayich rosu mine ikkanna, kuri duummadda uduunne udidhe no qaaqqulli rosu mini uduunne udire gobba darawonsa ledo godo'lanni no.

Pirezidaantichu desti ledamohu sidaamu qoqqowi marching baande towaatanni afammannotta kawaanni qolle seekkinne buunxanni. Lowo manni lede dukkisamme haranni affammanno yaatte

Massanni noo manchooti m angasinni amadinori maati yinanniho? Albasiinni noo uduunni hiittooho? Maati yinanni su'masi? Umoho wodhinori waajjurichi maa xawisannoho? Uddirinnori giddo ama"nosi kulannori maati?

Mannu mitowa manna towaatara haranno woyiite sagale wodhe adhe haranno uduunnicho ikkite giddoseno lowo sagale ajanna ontawoo buddeena amaddano uduunnichoti.

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire

Babaxxittinno daniinni loonsse woroonnitti angatte halichishannotti, duuchu danni laallo karissinne loonse woroonnitti, su'mase maatti yinummoha ikkiro juussette yaatte. ise horo lowotta uyiittanno.

Konne daraga leeltano addi addi garinni mannu ganba yee loosino udunichi aano horo lowote isi aana buurooni addi addi qalame lowo horo uyiitanote

Qaallate Egenno Doyissa daqiiqa Danchaho wolena Qaallannita Borqaallate Fiche Albinni hoola yitanno fiche aanno Looseemmo Lowo geeshsha danchaho Qaallate Egenno.

manootu ganba yitte uuritinori mereero mittu manchi mitte manchora afanishsha aani afamanoha ikanna Kuni afanshshino tinni mancho wolootu wiinni roore loosinohurati uyinanni hee'nonisehu yaate.

kuni lowonta biifanno manchi maa assannoho sidaamunnita budu uddanna udire yinummoro ayyana ayrisanni nooho albaho manaxire wodhe lekkate caamma wodhe

Xeertote leellanno mini bunu mine ikkasi leellanoe. Aanaho noo borro elohe buna yitannote. Konne dargano lamu xexerisuni uurre noohu noo.

Itoyiphu doodansho yinanni tenne doodanshono manu baalu fule doodani notta leelishanno Kone bayicho doodani noo Mani udirino uduni mitu daniho

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera xaalla hanafamino ijaara xawissanno.

Kuni misilete aana leellanni noohu egenshiiahaha kuni egenshiishshino qole mittoricho anfoommokkire afate baseno mayiimmano xawisate hattono babbaxxitinno horo aannonkeha egenshiishshaho yinanni.

kuni aleenni leellanori doogote aana hodhishaho horoonsi'nanni hincilaloti. tini hincilaalo oofanote lowo horo uyitannoha ikkanna hattonni badheenni daanore la"ate kaa'litanno.

Jawa geeya kalittinno hayiisso giddo shiimmu haqqi nna siwiillu tuuqqi noohu leelanno. qaccuwatte alenna woroonni hige huxxu kinchchunni huxxamohu affammanno

Eedisi lainohunni fayyimmate ogeeyye dagate roso uytanna mannimmanke dhibba gargadhate wolqa daafursite addi addi dhibbi amadannonke gede doogo fantannote Eedisi.

Konne darga addi addi geeri ganba yee mimitinsa ledo addi addi hasaawa hasaawani leelanno insa mule noo wayi giddosi lowo horo aano

Kuri manichi beetti egeno afiratte babbaxittino maxxafa nababbano kowichonno chemistry, biology, mathematics, civic, aptitude, information & communication technology yinani maxxafa duune worre heenoni

Kaamelu doogote alba eela hige haranni no. Isira qiniitesini jawu hojja seedu hijaari no. Kaamelu Kuni kuulanna duumo Dana afirino.

Anera konni albira umi'ya heeshsho hanafe woyi maate kalaqirummaro holgi'ya togooha ikkano'e. Konne noo algi, uddano wodhinayi uduunnichi wo'munku mitto dana afirinoreeti.

heewisaanacho w k l borreessa Umo assite hedonsa borreessa aantete borronsa woyyeessanna jeefote mucci yitino borro niwaawe shiqisha Addi addiha Sidaamu Afiiha borreessate bude lawishshaho fidalsate wodho borrote malaatta qaalu ero.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate manchu sagale hajace nooha lawanno

KOnee darga leeltano addi addi uduunichi aano horo adintanni lowote kuni uduunichi giddo worre heenooni addi addi seesi lowo geesha danchaho

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno daaniichu uurre noohu leellannoe anera

KOnne darga leelano uduuni addi addi garinni loosaminoho kunni uduunichi aano horo lowote iso worre heenooni base lowo geesha seekine agara hasiisanonke

Dhageette! Mitte suuqe giddo meemamurichinni usurre kiillo kiillo ikkanoha woroonni insanno duummo tumma, burittukkaanne, timaattimme, muusse, lowo lowotta worre hee'noonnitti affanttanno

Misilete aana leellannoi noohu haqqu aana loonsoonniricho ikkanna kunino lowo geeshsha baxissano qolteno iimaanni higge leeltanni nooti angatenni loonsoonni dukko ikkitanna

Dubbu aanno horo addi additi maati dubbu giddo leeltanno horo maati isi giddo heedhanno dubbu saada uyiitanni horo addi additi maati

sasu mani sagale loosate heewora shiqe noowa lame mayeetinna mittu labbaahu noota anfani yaate insano albansaanni waajjo bulle lawannore wore no

KOnne darga addi addi garinni ganba yee mannu. addi addi owaante adhanni leelanno insa ofolte noo barcimi loosamino gari lowo geesha maalasiisanno

Maattotenni seejjo amaale worbimma xagarro hayyonna wolere rosa Loossinanni dandiinanni Maattotenni seejjo amaale worbimma xagarro hayyonna wolere rosa Maattotenni seejjo.

Seendille bikkinanni xuruuri ayee woyiiteno kiiro mitteteni hanafe tonaa ontu geeshsha noo kiiro afiranno. Qoleno Kuni xuruuri ayee mannirano hasiisannoho.

Aduwu agaraano addi addi babbaxitino horo giddonsa amadinireeti insa uyiitanno horo addinta danchate kinni daafira kkuri aduwu agaraano kisantanokki gede ninkeno ledonsa halamma hasiisanonke

Kuri aleeni leelaninonikehu gati kaasho woyi laalo ikana su'minisano ananase, buritukaane, maanigo, appile, papayu, muuze woleno konne labanori mittowa woyi dikkote gamibba asine hirate woronireti

TEne miisilera nooha laanemo geede ekkiro laabalu uumu miine ekkana kuunino weedelaho loowo geesha haasisanoha ikkinotana loosu doogono noosiho baarcimuu hattono maanu addi addi udduni noota xawisanno.

Duucha afantinonna gobbate egenantino sidaamu afii faarsaasine giddo mitto ikkinohu shiimu wedellichi anga kiisete wodhe umoho kofiya wodhe woroo bulla bolaale wodhe no.

aleenni leellanori labbalu umo seekkate horoonsi'nanni udduneti. hattonni labballu danancho loosate lowo horo aanno. hattonni mine qanse kincho wonshate calla horoonsira dandinanni.

Kaamelu duuchu danihu no. Lawishshaho mini kasmeeli, loosu base kaameli, w.k.l noo. Kuni kaameli loosunniho. Agattote uduunnicho haara abbe dirrisanni no.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Mine kinchchunni minoonnihu daratte daratteho mitto danna lawanno garinni noohu leelanno. Gobbanni hige noohu huxxu xarayiho nna uwa Rahe nooho yaatte

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Hodhishu horo addintanni lowote hoshishu aano horo giddo mittena waana mannu hedinowa rahe mare iilate ikko addi addi uduune hogophate lowo horo aanno

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Hodhishshu saada ma"assanni noo mannaati? Saadate dani woy sirchinsa mittoho? Baxxaaro maanna maati? Saadate aana noo manni hiittoore uddire noo mannaati? Hiittoowa noo mannaati?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate lekkate wodhinanni koateeti leltanni nooti

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Doogo loosantukki keeshshitinota loonsayi hee'noyi. Kawaa mitte isera qoteho noota tini heedhena ma garii loonse ka'noyiiro anera dixawannoe. Kaameluno loosayi no.

Kunni manchi afantino gashaano gido mitto ikanna kunni manchi mayi sokka sayisanni no? Qoleno kunni manchi illete maa wodhe no?

tte basera lamu qaaqqulli nooha ikkanna, kuri qaaqqullino ilamishhsu ayyaana ayyrisidhanni noore ikkitanna, hattono woroonni sidaamu budenna balchooma amadino garinni uddidhe leeltanno.

Dubbu aanno addi addi horo maati dubbu giddo leeltanno addi addi muro uyiitanno horo maati mirote giddo leeltanno baadi xagga uyiitanno horo maati

Sidaamu afiinni borreessinoonni maxaafa duuchu dani akata afirino manu suude loonse mittichu gotti yee rosiisanna alesiinni higge heeshshote nyammo yitannoti no

Sidaancho beetto umoseno sidaamu budiha amaxxitinoti no. Umisera albaanni ilika wodhite no. Goowiserano duuchu dani diigo wodhite no. Qoleno biiffino.

Lame meyaati gogunni loosamino tubba uddire mitte guraanni higge nooti angasera hottono gogunni loonsoonni elento amadde mitte basera uurrinori afamanno

Suwise Nabbawa umo asse ani nabbaweemmo ana la atenni daqiiqa ha runse Suwise Nabbawa umo asse Suwise Nabbawa umo asse.

Odoo odoote yineemmoti mittu manchi babbaxxitino hajanni woyi babbaxxitino bu'anni afi'neemmota baalanta odoote yineemmo odoo duuchu garinni tareessa woyi saysa dandiinanni

Tenne misile aanna la'neemmori maattiya yinummoha ikkiro lowo geesha baxisannori mini uduunni madadaru aanna siinna, shaette biricciqo, siinete ofolaanchi leelanno yaatte

Shiimmadu kg kifile rossano qaaqqulli amaddanno maxaafi ayee woyiiteno aanasi lowota baxissano misile afirinoha ikka noosi. Korkaatuno qaaqqullu hattooha baxxanno.

Egennaa misa la annohu assoote aatenni konni albaanni affinori aana ledote mashalaqqe uyne afansa birdiiffatisidhanno gede fajjate Egennaa misa la annohu assoote aatenni.

kowichhoo misilette anna nooti xawisannohu noo biinflu doogonii horonsinemoo dogonni mitto ekinohaa dananchuu binfille kullanoha ekkana kowichho noohu xawissanohu ummu biinfleti.

tini biirete yaano borrote uduunneeti baakko wo'ma leeltanni nooe anera ise borreessirate biikete yinanni biire ikkite leeltanno la'niro lowo geeshsha danchate

Konne darga mannu ganba yee addi addi garinni budensa leelishano garinni addi addi garinni ganba yee leelanno insa mule leelanno addi addi sicci giiddosi lowo horo aanno

Tenne misilenni la'neemmoti baandeerra ikkitanna kuni baandeerino mama xawisanno yiniro aanaho beeddakko amadinohi itiyophiyuunniho layiinkihu qoleno gobbayiidi daga kulannoho woy leellishahannoho.

tini hojja lowoti qorkete mule engilizete afiinninna sidaamu afiinni borreessinoonni borro leeltanni nooe tini lowonta biiffanno goowano seedate yaate baxissanno

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

sidaamu midiyii networke odoote xaawira odeessinoonni garinni tafarri qeenfatohunni qixxaabbino qixxaawo leeltanni nooha ikkanna , mannu mitteenni ikke sidaamu baalu ofo'lle no.

Haaru garinni qixxaawinohu rosu maxaafi misilla niwaawete misilaano biddissuwa koo teenna amuraatenna hanqafaancho roso mereersino garinniiti Haaru garinni qixxaawinohu rosu maxaafi.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Anga harancho seeda waajjo uddano uddi'rino beetto illete uddano woy baxaanxure wodhite angasenni shiima uduunnu ogoro rarraasidhe biifino baayicho uurrite noo beettooti.

Saada lamewa benkanni minni saadanna dubu saada yinne tinni saada duboho deedhano saadaati tenne saadate badhera ce'a ofolte no. Tenne saada su'mino geedimoho yinne woshinnanni.

Kowiicho biirote wombare, agidaame ,woraqatu, hattono woraqata mitteenni assine worranni uduunnichi leellanni nooha ikkanna tini mitte mootummate biirro labbanno yaate.

Ehenshiishu aano horo maati egenshiisha horoonsinanihu mayiirati isi aana buurooni qalamete dani addi addihu aano horo maati iso worre heenooni base hiitote

Sidaamu daga giddo duucha sirbaano noo. Hakkuri giddo kuni mitto ikkanna maatesi ledo gamba yee mare hawasa afamanno dumudi mule footo ka"anni no.

aleenni leellanohu timatimete laaloti. timatimete laalo lowo horo uyitannoha ikkanni mannu babbaxino loosira qaamatto assiratenni horoonsiranno coomado waa giddose amadino laloti.

Mini saada giddonni laloho yinanninni sircho ikke, danasi kolishsho booqa siitooti. Umosi woy umose heeshshi yee woy yite haayisso itanni woy itanni no.

Layinki lamala hakkuri danduubba wo naalate aana sayikki lamala kayinni hakkuri danduubbanni qolle loosansiisatenna rossino amadonna dandoo keenate aana illachishshanno.

Togo yaano ragakki higge woy baychokki amadde godo li Misile Wedellu Qollee ga nanna Togo yaano ragakki higge woy baychokki amadde godo li.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Mannu uurrishate hundanni marre hasirinore gurchinonsare xa'manni biddi assittano ogeeyyewa shiqqi yee no gedeti noohu togo owaante uyittano uurrinsha mannu jawa gede amanano.

Mikkitta kaaffe giddose marre la'niro nookkiri dinno . Intayiire yii, angayiire yii, udi'nayire yii, bunnu , juusse, lasiilaasu, wkl hoongoro dinno.

duuchu manni ganba yee mitte pirogiraame ayeerrisanni gotti yee uurre duuchu dani kuulinni biifinsoonni basera addi addi borro noowa nooho yaate

Kowiicho leelittannotti misile xawissanni noori maatti yinummoha ikkiro sarigette daaffotti borro kulittanno garinni aruunna aree dileellanno mine tonbolunni seekkinne biiffinsse loonsoonni gari calla baxissanno

Muro giddose addi addi horo amadinote uyiitanno horo giddo sagalimate ikko addi addi xagaicho giddose afamate lowo horo giddose afidhinno

Konne darga addi addi garinni kaliiqansa ayiirisanni leelanno insa noo base lowo geesha addi addi horo uyiitanno insa mule noo mini addi addi horo aano

Kuni lanemo bayich bukamo biycho ikkanna. Kone bayicho lelanori hanja daricho afidhino haqicho caaluniti leelitanno hattono callu noo haqicho ikkase lelitanno

Alati cuukote woradirra industirete lattishu boro mine ikkasi leellishanno sumuda woyi malaatetti, kuni borrote mine duucha hajamanno hajante dage owaante afidhano

Konne darga addi addi qiwaata leelitanno qiwaate loonsanihu addi addi muro ganba assineeti ise worre heenooni xarapheesi giddosi lowo horo afirinoho

Kunni biifannohu beettu ishettu melese yaamamanohu donkey tube yinanni tv noosiho isinno waajjo culikka naxxala udire alibba ka'a higge la'anni noo

kowiicho leellannori mittu dadaloho laynkihu egenshshishaho laynkihu dadalu mineeti dadalu mini superimarikeete lawanno egenshshishu dana haanjunni loonsoonni banereeti biiffannote yaate

addi addi loonsannihu giddo daddalo lawannohu bununna sagalete mine mannu mare ofolle noowa duucha barcima ofollinanniha worroonnihu no yaate .

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowore afidhinota ikkite shiqqinota ikkitanna tini misilera tittirsha hasidhanno afantino gashshaano giddo mittoho.

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro selam egeensisha loosanno dirijite xawisanno egeensishi leelanni nooe.

Kunni xaala minnanni hee'noonni hijaara ikanna konne hijaara minnate horoonsi'noonniri haqe, siwiilu, saafu, kinchonna simintote. Konne hijaara loosate mannu wolqa lowoti hasiisano.

Kunni uduunichi albi godo'le godo'linnanni haqunni loonsoonni uduunichooti kunni uduunicho mayine woshinnanni? Kunni godo'lete uduunichira me"e uge noosi? Tenne godo'le me'u manni godo'lano?

Kifilete giddo macciishshate woy Aanteteno woroonni noo qaalla fiche nabbawate qarrantanno heedhuro miilla ne ledo hasaabbe Kifilete giddo Kifilete giddo.

Egennaa misa Rosaanote nabbawate gedensiidi huwatora shiqqino xa muwa shotte ba unsaro dawaro borreessite qoltanno gede assi woy wole loosiissannonsarenna seekkite xiinxallissannonsa xa muwa uyinsa.

Konne darga bunna xorshinnanni siinenna siinna woranni barcimi nooha ikanna konne barcima haqa maashinete gidora eesinne fushine biifinse loonsoonni uduuneeti.

daqiiqa nabbawankera albaanni niwaawete umonna nna misile la ine aane daannori maatiro Ishinaawa yaanno uminni shiqqino miilla ne ledo hasaabbe.

Mannu bunna anganni qaera mare gangalattanni noohu lowo caalira hundaho offolle, mittu uure, mittu banana aganni, mitu xorishshanni afammanno misile tenne aanna

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno minu biifannohu leellanni nooe shakilunni loonsoonnihu

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire

Kunni minni gidoonni biinfileho horoonsi'noonni biinfilu uduunicho awawa ikanna kunni awawi noohu ama'note minni gidoonniiti. Konni ama'note minne masiqalu leelano.

konne darga maay looso loonsanniwaati? kuni usurre worroonni uduunnichi maati? me'u uduunnichi usurame no? konni uduunnichi badheenni hige uurre noohu mannaho?

Xeertote haqqe leeltanno. Shiimu haransine minnoyi minuno leellanno. Doogo lowo geya bukaamete. Togoo doogora hara ane lowo geya giwisannoe dana huntannohura.

Mannu kunni isilaamu ama'notte masaaganno lawanno mannaatti. Girigidu aanna arebanyunni borreessinnonni boro nna angansa aanna no arabinyu borro iimaho nooha lamu amadde noori leelittanno

Sidaammu daggaha budu udduni fooxa baalanitte wonibarera wore heenonni Kuni biifanona baxxisano beetti ummoho fooxa xaaxire siqqo amadde offole nooho

Kiironsa batignu manni gamba yee uurre no. Mitu manni sidaamu daga budu uddano uddirino mannaati. Mitu kayii wolu danita uddire no.

Sidaamu dagga baalu siqqo adhe budu uduune udire gudumaale hige harani noota tene misilete aana leeltani afantanoha ikana baaluniku kayini haranino.

Mannu baankete woyi woxe suuqi'nanni basera mare uurre noona kawoote mitu woxe adhara Marino. Mitu kayii woxe suuqirara mare no.

konne bayicho afantino gashshaano giddo mitto ikkinohu su'masino kaa'laancho piroofeseri tseggaye tukeha ikkanna, isino wonbarte aana ofolle hedo cu'mishshiishanni nooha lawanno.

Seemma uddire angasinni siqqo woy amaxxo amaxxino mancho ikke sidaamu daga dagoomu qoqqowi manni giddo mitto ikke sumasi dokiteeri adunya duumo yinannisi. Loosisi qeechino egennanino hundi sirbaanchooti woy artistichaati?

kuni intanni sagale ikkitanna juuse labbanno sagaleeti kachape dunnoonniti leltanni nooe wo qole juuse biiffannoti awukaatote loonsoonniti leeltanni nooee agidaamete aana no

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Sidaamu daga dagoomu mannira budu sagale worranniha bushshunni loosaminoha ilkenna su'masi xilteho yinanniho giiddosi worranni sagale shaafeetate woy buurunni shaqqinshe cuukkinoonniti waasu cuukkameeti

Angate saate ane lowo geyaa baxisannoe. Ani lowo yannara ise hidheema yee hedo asseemmana kayii mayiiratiro dafoomma angara daa gibbinoe.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mancho bunna jawannunni xorishshittanni afanttanno

Kaamelu lowohu dirame no. Kiirono lowo kaamelati. Ajanna tonaa ontu ali kaameli no. Togo ikkite kaamellano heedhahu mannaarahotilla yee hedeemma.

sidaamu manna geerra gamba assine mitte basera hasaambanni hee'noonniha ikkanna, kuni albaanni hige leelanno manchi dagunchunniha goga uddire noota leelanno.

Tenne basera lowontanni biifanno garinni loonse worroonni huxxinna waalchu nooha ikkanna, konni waalchi aleenni debiliwu e mi injinering yinanni egenshiishshi no.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Turizime lowota miinjunna dagoomu horo afidhino yinannihuno kore aleenni kullire shiqishatenna aate harinsho giddo lowo mannira loosu kaayyo kalaqatenni afi’nanni gede assanno gobba woxi eonniiti.

Ikkitote aante Ikkito seennuno ikko labballu gamba yee qoccaate ikkitanno kinna gumma Umo xinqi ranno Ikkitote aante Ikkito seennuno ikko labballu.

Kunni muuziiqu uduunni uduunni mine ikanna konne mine noohu muuziiqu uduunnichi gitaarete yinnanni uduuneeti. Konni uduunni horosi ama'note minenna sirbu darga horoonsi'nanni?

Kunni qooxeesi quchumu gido afamanoha ikanna konni qooxeesira ama'note minni afamano kunni ama'note minnino ortodokisete ama'no mineeti konni minni hoowera albaanni hige mureenna mooltino haqe afantano.

Owaante owaantete yineemmoti manchi mitte hajara mare xissameno ikko babbaxxitino hajara mare marinore afire higannoha konne baalankare gamba assine owaantete yineemmo

tini agattote duuchu dani agatto no dimibissanno agatto keerancho qarru nooikki agatto noo gede afa dandiinanni xa tini leeltannoti juusete

Silabasete shaenni aane fichaalla haarote yine hendanni qaalla hiittoo eonni horonsi noonniro fiche leellishshanno qaalla worroonni Silabasete shaenni aane fichaalla haarote.

Misile leellishannori mannu gamba yiinohana badhensaannibhaanja haqqe ikkitanna, baddaamu manchi angasinni kolishsho maayka amade cooyranni no. Wolootuno macciishitanninna maayca amadde xa'mitanni no.

quchumu giddo minnoonni minnanna hijaarroonni hijaari leelanni no hattono kuni hijaari babbaxino dani loosu uurrinsha ikkino egenshiishsha ikkasino leelishshanno .

haqunni loosoonita ikitinno daafira ofolinanni wonbere ofolate lowontanni injitannote kayinnila tenne wonbarera ganooni qalammete dani duumo ikinohura hakeesha dibaxisannote yaate.

Konne darga leeltano addi addi garinni loonsooni uduuni giddosi lowo horo aanoho isi mule noo beeti angassini addi addiha biifanno uduunicho amadw leelanno

Lalibala mannu yanna yanna agare mare towaatanno woyi daa"atanno. Ani konne darga mare la'oomaro lowonta tashshi yaannoe. Kayii bayiichuno xeertirinoe.

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera weesete kaashshonna loosantinno baatto.

Kaamelu duuchu danihu no. Mini kaamei, loosu kasmeeli w.k.l heeranno yaate. Duuchunku kasmeeli loosamanno gari baxino garaati. Kuni kaameli dana waajjoho.

Tini mitte mini maatteti insano biifanona baxxisano darrigga haqichote worronni photo ka'anni nooreti inisanno lame meeyattina lamu labbali uritte nooreti

Manchu waajjo alinni eeli geeshsha biiffanno garinni udirre anga gittare godo'lanni noohu, lekkatte kolishsho koatte wodhe, alibba huuro gotti asse leelishshannoha masaaru uduunnichi noosihu leelanni noo yaatte

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino sidaamu jajjabbi leeltanni nooe lowo geerchi leellanni nooewe

beetto tini budise garinni uddidhe angaserano siiwiila lawanno coye wodhite goowahono diigga wodhite noo gede la'nanni . hattono duume uddano uddidhe no.

Murotewii afi'neemmo intanni gumma giddo mitte burtukaanete. Tenne burtukaane mannu sholoo'layi qarramawookki gede itanno gede calla assine sayiinete worre qixxeesinoyi.

Kunni udano gobbanni darga ikanna konne darga udano gowanni noo manni hoco makeenunni gowanni afamano konne looso loosanni afamanohu seeneho.

Konne darga beetu addi addi yanaasicho ikkino uduunicho horoonsire maricho loosani leelanno isi ofolle noo base maricho leelishanno angasinni amade noo uduunixhi maati

Kunni egenshiishu woraqata ikanna kunni egenshiishi maa xawissanoho? Konni egenshiishi badhesiinni noohu maati? Egeenshiishu aanna boreesinoonnihu borrote afii hiikoneetiro xawisi?

konne darga sidaamu dagoomi qoqqowi gashshoote e'nanni woyte kolishshu waay mule anfanniha ikkanna, kuni sumudino sidaamaho itanno sagale kulannoha ikknna lowo geehshano biifannoho.

Kunni quchumu qooxeesira noohu minu mayi horo aano? Konne minne mayinni minoonni? Konni minnira buuroonni kuuli danni hiittoohoro xawise Kuli?

Tenne misile aanna la'neemmori maattiya yinummoro kunni uduunnichi qiidaho woy diphannotte ikkanno uduuncho danchu garinni loonseenna loosamme fulinnohu su'masi fooxxaho yaamamanno.

Kuri leellitanno noori misilete aana ga'labbote bissaati tini ga'labbote bissa dagate keeraanchimma , quchumu keeraanchimma hattono gobbate keeraanchimma agarate qineessinoonnireeti.

KOnne darga addi addi garinni mannu ganbba yee addi addi buddenna hayyo rossani leelanno insa ganba yiinowa addi addi hasaawo assani leelanno

Mannaho saadatenna babbaxxitino heedhuro mimmitu ledo kaa lantanno gede kalaqamara heedhanno qooxeessi assinsa Mannaho saadatenna babbaxxitino heedhuro mimmitu ledo kaa lantanno gede.

Dikkote yinanni basera mannu hira hidhanni ale woro hige haranni afamanno. Dikkote tumaatume, kaarote, barbare, duumu Tumi, waajju tuminna keyisire no.

Tenne misilenni la'ne bandeemmori lamu wedelli uurrite nooreeti kuri wedellino lekkate kaase godo'laanchootinna masimaru yoo aanchooti lekkate kaase godo'le lowo geeshsha baxissano.

kowiicho woroonni galashsho usuroonni iimanni qamalcho no worronni manchuno leellanni nooe konnira qamalalcho busulle lowota afidhino saadaati hasiisannote manna ikkitoommero

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori uddi'nanni uduunni mineetinna ka'aanninna kawaanni leelitannoti qolte babbaxinore marre hishinanni suuqeeti.

Minu aano horo addi addite aano horo giddo mitte maate miteeni heerate ikko babaxitino mini saada miyeeni heerate lowo horo aanno

Anganni agatto giddo kuni mittoho. anaasi noo borro mirnda yitanno. Konne su'ma togooha aanasi noo borro gedeeha mannuno fushirino su'ma afoomma Ani.

Babbaxitino agatto loonsanni gari xaggete! Mite fafirikaho loonsanni. Lawishshaho biira lawannore. Mite kayii mine loonsanni. Lawishshaho haraqe, farsho w.k.l yaate.

Qaallate Bisubba Xaadise Haaro Loossinanni Qaalla Fushsha aantete noota qaallate bisubba xaadissine haaro qaalla Loonseemmo borreesse Qaallate Bisubba Xaadise Haaro.

Kunni sidaamu dagara diru sooro ayaannira fichee cambaalallate ayi woyeeteno qansanniha ikanna konne huluuqaho kunni manni konne holuuqara shiqi yee daanni no.

Misilete aana leellanni noohu yemakkoho. Kuni yemakki mini giddono ikko gobbaanni huxxu qooxora afamannoha ikkanna kuni yemakki busuleho qoleno kalaqote yaate.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

duuchu manni mitteeni ganba yee harunsanno basera sase seeni fule sirbanna muziiqu uduunni dukkisaano badheeni higge noorenna umonsa tidhe noore anfannite yaate

Sasu labbaahunna sase meyaati woroo qolle su'mansanno borreessine worroyiiri leellanno. Lame seenni kayii umonsa diphe no. Mitu kayii hagiidhe noore lawanno.

Tinni maashine addi addi muronna laallo daakanota ikitanna tinni maashine caabichu wolqa horoonsidhe loosanota ikitanna konne darga daanke hee'noonni laalo timaatimete

Ikkollana assinoonnirira dancha taashshi ri tumo uynikkinni gantiro rosaanote garimale leellansara dandaanno woy doogimale rossara dandiitanno Ikkollana assinoonnirira dancha taashshi ri tumo uynikkinni gantiro.

egenshiishshu kuni xawisannohu meski yinani xaphoomu daddalu uurrinsha ikkanna, konne bayiichono babbaxino dani uduunnichi heeranno gede egenshiishshu aana xawinsoonni yaate.

Konne darga leeltanno addi addi laalo uyiitanno horo lowo geesha danchate ise worre heenooni base lowo geesha seekine qorophine agara noonke

aleenni lellannohu mannu lekkate wodhate horoonsiranno caamati. kuni caami itopiyu baanderi suudinni loonsonniha ikkanna hattonni itopiya yitananno borro aanasi borreessinoonni.

Maxaafu gido addi addi egeno amadinoha ikanna konne maxaafa boreesinoonni afii hiikoneeti? Konni maxaafi aanna noohu siccu hiitee gobanna daga xawisano?

koate nooti leeltanno koate yineeemmoti mannu lekkate wodhe harannota ikkitanna lame lekkahu leellannoe mitte lekkahu uwe galchame wirri yee noohu leellannoe

Konne darga leeltanno addi addiri aduwu agaraano maricho loosanni leeltanno insa mule noo mini hitooho konni qooxesira leeltanno addi add manni maricho loosani leelanno

Hakkinnino sae hasaabbanno woyte hiikko hiitte rosaanchono diqqeessannoha woy afoo ganannoha ikkinokkita buuxi Hakkinnino sae hasaabbanno woyte hiikko hiitte rosaanchono.

Koyenno leelanni noori mannu battotte aanna batirinte gede ama'nonno hattonni duuchu danitti noo gede anfanni yaatte. Xa koye la'nemotti orttodokisette ama'no mannaatti

Kireene yinanni makaeenaati yaate Kuni makeeni duucha horo aano makeeneati yaate kuriuu giddonni mite mite jajjabbu ijaarira siwiila sutatee kaa'lano yaate

kuri babbaxxino dani uduunnicho ikkanna kuni uduunnichino mannu babbaxxinoricho loosirate hattono u''mate horonsi'rannoha ikkanna, roorenka yanna togoore baadiyyete qooxora horonsi'neemmo.

Kun lanemohu maati yinumoro maganu qaale kulanohu yaiqob uure qaale kulanni no mules leelanohu maatiya yinumoro mannu ofolle iso maciishanni no qaaqulluno no yaate

Uurrishshu malaate borrote giddo Coy fooliishsho jeefora mitte coy horoonsi nanni Uurrishshu malaate borrote giddo Coy fooliishsho jeefora Uurrishshu malaate.

tini zayine labannoti maatime ikkase leeltanno lowo geeshsha ikkollana sagale lowo geya diduushitanno tireeti woy zayi sagalennita zayine labbanno dana duu

Kuri laneemoti maganonsa mafanitanni noo manna ikkitanna ko mannino angate siqqo amaxxe qoleno caabicho xasire waajjo uduunne udire lame manna mereeroho wodhe no

Coomu widira aleenni uynoonni gaamantannori buuru coomu maalinna xa mora qoltino dawaro aane noo garinni w k l Coomu widira.

kuni kalaqonna qoxeessaho lowore leellishshanno kinna mittowa tuudde noota baxssannota leellishshanno ikkito faayyte heedhonna baxissanno halchishshanno lowo geeshsha yaate .

Bansi qawaadu quchummi giddo heeranohu biiffaddu kubbanno foonchchi shama shammaareetta baatto gidoonni lolahanni noohu nna dubbaamme baatto mereerroni hige haranni noohu leelanno yaatte

Muro uyiitanno horo addi addite uyiitanno horo giddo addi addi baadi xagga giddose leelaae ikko hakiini saeno sagalimate lowo kaa'lo uyiitanno

kuuni lelano bayichi hittoho yonumoro kolisho dogo leltano iserano albanni hige sagalate nini albanni hige noo walchoho aleenina woronni xexxerisu urre noo.

Buurisame woyi shaafetate yinanni sagale no. Mannu konne sagale adoteyi qaame itanno. Konne sasu uduunichira worre hee'noyi gari baxisanno gari.

Tenne misile aana leellanni noohu babbaxxino uduunne ikkanna kuni uduunnino siliphere babbaxxitino danita ikkitanna konne worroonnihu daddalooti qoleno mannu dayee hidharaati.

Seenu ikko labbalu bisonissa shaqqishiratte horonisiranori bacuri noo kurino danannisa babaxxino kuulinni alibbani worooniri looshinete yinaniti seenu danisira buudhanote yaate

mannu kiiro hamate maminni mamira haranni noho uduunne biife udire noo manni lellanni nooe anera odo yitanno borronna mannu dirunni nooti leeltannoe

Rosiishsha Qaagantanno yine Qaale Qaagamansa kora hendanni qaalla koo tee amuraati labballunna labballo meya koo tee amuraate meyate talleenyi hajubba beetto taaleenya aana lao assinanni golaati.

Kuni maga'note mine ikkanna konne maga'note mine mannu mara geeshsha seesinsanni hee'nonni. Wonbarrano garu biifawo gede assine madaduyi worre hee'nonni.

Aleenni misilete leellanno manni gambooshshe ofolle noo mannaati. Ofolle noo base biirote giddoti. Albansaanni noo irkisaanchi sidaamu daga budu udanommi sekkinoonnihi.

Kuni aleeni leelaninonikehu jawu mini biifanohuna baxisanohu maa leelishano yinumaha ikiro biifano soofana biifano kurise gidosi amadinotana baxisano minne ikasi

Kuni ikkinohuno wole haa ne meessi widira qolle rosiisatenni leellishatenna duuchu rosichi assoote la nayrenna macciishshinannire loonsanninna millinsanni assinannire baqqiima rosate shiqo ha runsi keeno w k l.

Dase dalikehu baaba galitaamasi lede lemiiki afhamate diro ayyirisinotta leelishanno, koninino lowo geesha hagiraama ikkitinotta alibi'nsanni buuxxa woyi hegerissa dandinani

Kunni illete leelani noohu sokeete sase xullo afixinote hakiino sa'eena aano horro giddo mitte sese dariga qasirate danchuma noosi qoleno..

Kunni hijaari albiidosi kinchunni hijaaroonniha ikanna konne hijaara looso gundeenna kuula calla aannaho buuragate noosiha ikanna qoleno konni hijaari albaanni addi addi leeltano.

kuri lelitanori rosano ikitana kuri rosanono angasa waa amadino birichiqqo woy udunicho lelishano. Tini rosanono lelishate woy kulate hasidhnori keranicho waa aga hasisano gede xawisani no.

haammatu daniti muronna laalo leeltanni nooha ikkanna, tenne laalohu su'minsano: timaattime, barbare, kaaroote, baaqulu qunqumadu shaani jajjabba barbarenna wolurino haammaturi leelanno.

KOnne darga leeltano addi addi rosu minna addi addihoro giddosi amadinno isi mule leeltanno addi addi haqqe uytanno kaa'lo lowote

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

mitto mine heedhanno ama anna ooso seennenna labballo mitteenni nooha leelishshanno misile ikkitanna, maate mitteenni ikkite mittu dani uddano uddidhe noote.

Baatto honqoorrani udiinichi labbaa beetti baatto honqooranni no. Beetto leella nafu hoogiro kayii lekkasira wodhino koatte labbaa beetto ikkasi xawissano.

Dargu su'ma dikkote yinanni. ofolte nooti dikkote hi'ra hirtannote. uurrite heedhenni heeshshi yitinoti hi'ra hidhitannote. mancho hidhitanni nooha baxaaxeessaho yinanni. baxaaxeessaho kawaanni hige nooha jaanjiweeloho yinanni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

kowiicho sasu roore gamba yite leeltannori adawu agaraano yinannireeti traafiikete yaate ikkollana umoho wodhituro callati insa ayrinsannihu hakkuyi ka'a ikka didandiitanno

Tinni baatto ofola ilaalaamenna addi addi haqenni amadantinota ikitanna tenne baattora mannu loosirano ikiro shiri yitanni qarisano daafira gadawe dare horoonsira noonsa.

Kuni misilete la'neemohu kaameelaho, kuni kaameeli doogote uure cufana fane uure no, isino manaho lowo horo aano, lawishaho mitu darigini wolewa haratebkaalano

Seennu seesaho goowinsara wodhe harannohu bilibilu callu leelanno yaatte xaanno koye misilette aanna woroonni garinni. iso egenaammu hayyo horoonsidhe loosinno.

noota buuxote safaraano horonsidhe miili akki layinki lamalara borreessitino borro seekkite buuxxe la e marro qole qolte borreessanno borreessitanno gede taashshi rote tumo uyisi.

Duuchu maanni dirame uurre bica kuula afirinoha goowunni kayse lekkate geeshsha iillinoha mallayya uddire hattono uminsara bica shaashe usudhino mannanna albansaanni higgeno haqqunni loonsoonni bare afantanno

Kunni manunna hodhishuno Annu Annu hajara haranni nooha ikanna konni baalu gido Manu sidaamu budu udanonna wole anga amaxinnanni uduunicho amaxe nooha ikanna kunni uduunichi su'mi maati?

kowiicho buna gafidhanni noo mancho leeltanni nooe xeessanni noo gari waajjulle haamja uduunne uddidhe noo gari siinna biffanno gari horo biifanno

Kinchchunni minoonnihu minnu nna, waalichu saanqi siwiillunni nna hinciilaallottenni biiffanno garinni loonsoonnihu leelanno yaatte. Hoowe gobbanni daratteho haqqe hoomme nootti leelittanno

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Angatena lekkatenni gananna gargadha rosiinsanni baseeti lowo geeshsha rosiisate dandoo noo mannino heedhanno qoleno rosate Marino mannino no egensiishshu kiirono leelttanno

sidaamunnita budu udanno udirinno daafo uure afamanno manni lowontanni baxisanno hatono budinsara noonsa baxili lowontanni tashi asanno kayinnila uuritinno beeto budu udanno udidhinoki daafo dibaxisanno.

Haanja mu'ro ikkite: haxaawo, koowire, carru, leemmunna wole haqquwa gamba yite noowa duubboho yine woshshinannnasa. Kuni dubbino mannaho duucha horo aa dandaanno.

Insano manchi beetti aana addi addi keeraanchimmate qarra heeshshosira assanno korkaatinninna iillishshannonna xeenu ba anno gede kalaqamu abbannorinniiti Insano manchi beetti.

Konne darga leeltanno addi addi uduunichuwa uyiitanno horo maati kuni uduunichi loosaminohu mayiiniti iso worre heenooni mini aana buurooni qalame hiitoote

mannu duucha ikke maate ikke poto ka'anni nooti leeltanno insa lowo geeshsha baxissanno ikkollana baalu sidaama dilawanno udirolla ikkinninna konnira heerona

Waaju Tumi aano horro kuleenanno digoofannote aano horro giddo mitte waajjo mundeete seele xibba garigaranno. Layikihuni woxi coomishshate. Sayiikihuni qishire sha'erra horonisinanni.

kuni lelano bayich alatti chukote quchumi gidio katolikete rosu mini qinitenni katolikete qinite widoni ikase lelishshanoha ikana tini dogono logete yinaniwa hadhe hadhano dogot

Mannu anga hoowira noohu maati? Angate aana noohu dana hiittooho? Waajjore anga mule te'e anganni amadame noohu siwiilaamurichi aanaho borro afirinohu maati?

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro kuri saatete yaae xa fm loossanni no

Manchu baadiyeette baattora boottatenni baatto hawuuranni noohu nna jawau geerichi iso mare la'anni, waajjule uudunne uddire, aannaho gaawe leexe noohu leelanno yaatte

Konninni kainohunni techo dagase Onkoleessu aganinni kayisse egennosenninna loosisenni ewelo geeshsha Sidaamu Lophote Maamarira yinanni ayirrinye afidhino Konninni kainohunni Konninni.

Qaallate Egenno Qaallate Eote Fiche shiqqino coy fooliishshuwa babbaxxitino qaalla babbaxxitino fiche uytanno gede assine worronnina lawishsha la ine lawishshu loosate wo naalle.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

duuchu dani sumudi heerannohu giddo sidaamu qoqqowi mootimma woxunna fayiinsaansete biddishshi biiro mini sumuda ikkasinna duuchu dani borro nooho yaate

Batinyisaanonna deerrisaano kiiro macciishshitini yannara badooshshe kuleemmo a nena seekitine mageeshsha huwattinoonniro afeemmona macciishshe Batinyisaanonna deerrisaano Batinyisaanonna deerrisaano kiiro macciishshitini.

Konne hijaaru, kaamelunna hattono woluri no. Kaamelu doogote haranni no. Danasino duumo lawanno. Hijaaru aanano duucha egensiishsha gannoyihu leellanni no.

Togoo sagale mada Aantete noo giraafete qiniishshi hursitannonna haaru maali kalaqamanno giddo sagale afi nannita qara kifilla gede kaa litanno Togoo.

Sumudu aano horo maatiro seekite xawisi? Konne sumuda mayira loonsoonni? Kunni sumudi hiitee uurinsha leelishanoho? Konne sumuda loonsi woyite hiitoo danna horoonsi'noonni?

Safote latishsha safote latishshi lowo geesha horo afirino kuri"uu giddonni mitu mitu lawishshaho doogo maabirate waa duuchate kula dandiimanni konnira safote lattishi danchaho

Kunni minni gido mannu minehu biifate horoonsi'nanniha ikanna konni uduunichi danni hiitooho? Konne darga ofolinnanni barcimi nooha ikanna konne barcima mayinni loonsoonni?

Kunni lamu seenni mereero afamanohu sidaamu ejjeetto Ike xaa yanara lowo sharo asanni nooha ikanna kuri insa sasunku sidaamunnita udirasi gara leelishanni no.

Tinni intanni sagale ikitanna tenne sagalera qaammattote horoonsi'nonnihu saadate maala babbaxino garinni danna soorine horoonsi'noonni. Kone maala budeenu ledo horoonsi'noonni maalu sagaleeti.

Kuri lamu wedeli konne darga gangalatanni nooha ikanna konne darga insano daadano wayi iiminni dirano foonchonna qooxeesisira noore la'anni gangalatanni no.

Kuni La'neemmohu umu dananchooti assitte biifisidhino gari lowontta biifanno konnira konne umu danchocho loosiroommaro yee halchoomma lowontta baxissanno qoleno biifanno

Kuni leellanni noohu ijaaraho kuni ijaarino mannaho dadda'late galate hattono xeenahonna arrishshoho gargarate lowo horo aannohonna lowo geeshsha manchu beettira hasiisannoho.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Mannu mare daa"atanno basera duucha programe heedhannoha ikkanna kuri la'neemmo meyaanna labbaa wedelli muuziqaho sirba sirbani noore ikkanna uddano mitto dana uddire no.

Tenne misile aanna la'neemmori woyi leelannori maattiya yinummoha ikkiro kurisette aanna woroonna nootti masoowette giddo sagale nna lakitete keneetto noo yaatte

mininna dubbu saada giddo mitto ikkinohu su'masi farashshoho yinanihu danasi duumu booqi albaho waajjo afirinohu hayesso itanni no badhesiinni jawa haqqe no

tenne basera kuri leellanno manni bisu milli-millo assanni nooha ikkanna, kuni mannino mimmitto labbanno uddano uddire mittimmatenni gangalatanni nooho, konni manni badheenni kaameelubba no.

Loossinanni Giraafe wonshitinanni yannara way burquuqamara kora ikkannore lame lame aleenni la nummo lawishshi ikkitine hasaabinanni borreesse wonshe Loossinanni Giraafe.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna sidaamu federale parte sumudi leellanni nooewe kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Shiimmadu qaaqqulli ama woyi annu loosoho harara fuliro hoode ha'neemmo yite raarte qarrisuro shiimmada coommanore koshoro lawinore ee doge fulanno minii.

weesete kaashsho duquloho yine woshshinanni deerrira noote giddo mittu beetti uurre nooha ikkanna, kuni beettino gordu danita haanja bolaale qodinoho.

Kinni lekate wodhinanni koate ikitanna tenne koate mayinni loonsanni? Tenne koate danni hiitooho? Tenne koate wodhanoho mayitenso labaahu wodhanoro kuli?

Dargu mannu lekkatenni ha'ranno doogoti. doogote mereeroho nootta balete yinanni. waajjuuluri uulla noori haqqete aanninni gigiltino darooti. haqqete su'ma bahirizzaafete yinanni. doogo noohu dubbu giddooti.

Misilete aana leeltani noo soorete adaanechi abebete yinanita ikite buxaneteno ikko adi adi anha ajino manira lowo lowo kaaloshe asitanote.

tini intanni laalooti boloqete woy kooraho yinannite jajjabba gumma sagaleeti itate qaamattimma horoonsi'nannite baxissannote yaate ogorunku noote sholoolle intannite haqqu aana daaddannote

Tinni ortodokisete ama'no ikansa leelishano kunni duunamino manni mitto danna waajo naxala udire ama'note minni albaanni hige uure noo manaati.

tenne basera minenna gallanni mini nooha ikkanna, kuni mini hiittoha lawannohe? biifannohonso dibiifannoho? konni mini albaanni hige doogo noonso dino?

Kunni uduunichi mayinni loonsoonniho? Konni uduunnichiti horosi maati? Kunni uduunichi mayi wolqanni loosanohoro seekite xawisi? Tinni maashine maa loosanotero kuli?

Kiironsa lamala ikkannohu labballu, meentunna shiima qaaqqo mitte basera ofolle mitu harammaadda uddano uddire hanqafame oso'lanni uminsarano duumo kuula buudhinori afamanno

kuni hayyonna bude leellishshannoreti hayyonna budu lowo geeshsha faayyaho hayyo noowa egenno ledo heedhanno konnira hasiisannoreeti yaae togoo ogimma faayyate

Dubbu jeedaalla danna xoxoraamme dubbu mereerro nootti barahu gobbara heedhannotta ikkasse kawaanni qolle seekkinne buunxe aniffanni yaatte tenne misile aanna

Qaallate Xiinxallo Qoonqote Tuqqo Xaadisanna Babbada noota mitte mittenta qaallata qoonqote tuqqo babbadante garinni nabbabbinihu gedensaanni aantine xaadissinanni wo ma qaale lame lame ikkitinanni nabbabbe.

Mine girgiddu aana suntanni saateyi tini. Mereeroseno mittuyi kayiisse tonaa lamu geyaa kiiro no. Sasu haqqa lawanorino babbaxino raga hige no.

Tini base dikko labbanoe mitte meyaati maxaxeessa wodhite noota ikkitanna mitte kayii hidhitani noote yaate wolootuno insara mule uurre noori leellanno

Giwirinnu kulinno garinni loonseenna biiffe nootti laallo leelittanni noo yaatte. Isenno timaattimme ikkittanna lowo horo uyiittannotta ikkasse xawissanno mannu oosora

Dubbu saada giddose addi addi horo uyiitanno dubbu sada uyiitanno horo giddo addi addi garinni sagalimate maalansa horoonsorate lowo kaa'lo uyiitanno

Kolishsho doogo aanna kaameelu haranni noohu leelanna, isera aleenni hige booharishaho minoonnihu adda biiffanno mini nna jajjabba haqqe, leelittanni noo yaatte

Konne darga mannu addi addi garinni ganba yee mimitinsa ledo budensa leelishani leelanno insa uddire noo uddanno addi addi bude amadinote

kuni qooxeessi mannu hee'rannoha ikkanna, konni qooxeessi'ra leemmichote huxxinni huxxinoonni huxxi nooha ikkanna, konni giddoonni jawa televiyiinete diishe nooha ikkanno.

Sidaamu daga uddano udidhino qaaqqo angasenni gaccose amaxxite ille ale qolte la'anni no. Umoseno badhe qolte jajjaba assite boffisidhe no yaate.

Misile tini xawisannori maattiya yinummoro baadiyeette baattora roorre anga daadakko calla kalle hee'noonnitti nna giddo giddo sae baaridaaffe uuritte nootti leelittanno

Kowwicho Jawanu buna lanemmo Kuni maanidajju anaa wooronitti kassale damibete maashshi yitte nootera ananni worronni jawanni buni fule fooraranmi noo

kuri la'niro baxxissannoti duuchu dani kuullanni loonsoonnniri borrote uduunneno lawannoreeti ikkollana addi addirichi aanaho oonsareeti duummaaddurichino noonsareeti beeddakko lawannorino aanaho noori leellannoe

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro beettu silikuwa, jipaase suuqqette wodhe noohu nna wolu Kay mine hige ofolle noohu leelanno yaatte

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera miname goofinokki ijaaranna hayiissonna haqqe leellishshanno.

hattenne borro fushshitine borreessitinoonni borro giddo noota Lawishsha ikkitote aante kultanno qaalla la atenni hattenne borro fushshitine borreessitinoonni borro hattenne.

Kunni maxaafu gidosi addi addi borro amadino. Konne maxaafa fushinni yanna gobayidi mootimmano ledo halante loosinota leelishano. Konne maxaafa boreesinoonnihu sidaamu afiinniti.

Togo assine duucha sagale worranihu woyi loonsannihu roore yanna jilu gedeeri heeriroti. Konne onte dana afidhino sagale worante nooti leelitannoe.

Kunni qaaqquuli marichira fule uure no? Udirino uduunni maa xawisano? Konni qaaquuli badheenni noohu maatiro seekite xawise kuli? Kuri qaaquuli anga hiitto ase no?

Muuzuqu uduunne yine kiirraniri giddo gitaare mittete. Tenne gitaare sirbitannori ikko maga'nitanori horonsidhanno. Roore yanna kayii ama'note mine horonsira roortanno.

kowiicho minu diigame bainohunna mannu mine diige woyyeessani nooti leeltanno anera qole minu mereero noo doogo umo lekkicho soorantinotenna minu giwisannoho

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

minunna gallanni mini dancha gede biifinse loonsoonnihu roorenka galate horonsi'nanihu mannu heerannoha ikkasi kulannohhu no wolereno biifinse loonse gicndoonniho yaate

Tenne misile aana noore borrotenni aane noo garinni xawiseemo. Tenne misile aana leelanni nooerri lekka gawajjaminno beeto xiwaanni noo mancho xawissanno.

Tini qeexaalu kiiro Sidaamaho budu Xaphoomunni Sidaamaho budu godo le uddano gonfa ikkitinotanna konne gonfa mereero qeexaalu qara godo leeti Tini qeexaalu.

Galashshu amadino hasi rinoti qara sokka miilu miilaho sinqi haqqete laalootinna rumuddate Galashshu amadino hasi rinoti qara sokka miilu miilaho sinqi haqqete.

Konne bayiichcho leellanohu duunnamme maatti yinummoha ikkiro lowo laallo babaxxittinno daniinni loonsse woroonnitti leelittanno yaatte gumma xinqinne abbinnoonnitti danu danunkunni

Konne darga leeltanno addi addi maasshine uyiitanno horo maati maashine loonsaanihu mayiiniti ise noo basera leeanno uduunichi loosaminohu mayiiniti ise worre heenooni mini hiitooho